Kitaabota kan jedhaman haala qindaa'aa ta'een fuulota baay'ee kan of keessaa qabanii fi gulaaltota mataa isaanii fi haalaan kan qophaa'an yoo ta'u, matseetii kan jedhamu immoo barreeffamaalee xixinnoo dhaabbanni tokkos ta'ee namoonni dhuunfaa yeroo yerootti odeeffannoo garaagaraa haala wantoota garaagaraan wal qabsiisee barreeffamee gadhiifamudha. Gaazexaawwan immoo barreeffama ergaa tokko dabarsuudhaaf barreeffamedha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jedhaman kan uummataaf iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo socho'uudhaaf kan tajaaajilaniidha. Fakkeenyaaf daandiiwwan; yoo namni dhukkubsatee ittiin tajaajilamuudhaaf; fayyaadhaaf kan tajaajilan, buufataalee fayyaa garaa garaa, manneen barnootaa fi tajaajila biroo uummataaf dhaabbataniidha.

Beeksisa jechuun oomishaalee oomishaman tokko akka itti tajaajilamnuuf kan beeksisuun walqabatuu fi namoonni akka odeeffannoo isaa argataniif kan tajaajiluudha.

Biqiloota kan jedhamu wanta magariisa dachee keessaa biqilu yoo ta'u, innis hamma marga xixiqqaa irraa kaasee hamma mukkeen gurguddaatti kan bineensonni garaagaraa irra jiraatan yoo ta'u, innis dachee keessaa kan biqilu jechuudha.

Geejjiba kan jedhamu iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uudhaaf kan gargaaru yoo ta'u, turizimiin ammoo wantoota uumamaan badhaadhoo ta'an danda'a kan nam-tolchees wantoota babbareedoo daawwannaadhaan kan wal qabatudha. Immiigireeshiniin immoo godaansa iddoo tokkoo irraa gara biyya tokkootti yookaan biyya tokko irraa biyya biraatti godaanuu yookaan adeemuu jechuudha.

Mana kan jedhamu kan hojiis ta'e, kan jireenyaa yoo ta'u, innis kaayyoon isaa tokkoffaa, dawoo nama tokkoof yookaan kan jalatti dawoo godhatanii jechuu dha. Mana jireenyaa kan jedhamu immoo kaayyoo biraatiif osoo hin taane keessa jiraachuu qofaaf yookiin maatii wajjin keessa jiraachuu qofaaf kan qopheeffatani dha.

Kopheewwan waantota nam-tolchee kan namaan hojjetaman miila yookaan lukti namaa akka hin miidhamneef, miidhaan tokko akka irra hin geenyeef kan ittisan yoo ta'an, gosoota garaagaraa qabu. Garuu kaayyoo isaanii guddaan dhiibbaan tokko yookaan miidhaan tokko miila namaa irra akka hin geenye ittisuudha.

Faaya kan jedhaman wantoota miidhagina namaaf dabalan jedhamanii yaadaan kanneen akka warqee, meetii fi wantoota calaqqisoo garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa fayyadamuudhaan bareedinni Kun naaf dabala jedhanii kan namoonni itti fayyadamanidha.

Hojii kan jedhamu bu'uurumaan qarshii kan itti argannu ta'uu danda'a oomisha oomishuuf ta'uu danda'a. Wanta tokko yoo hojjatan kaayyoodhaaf dhaabbatanii wanta tokko haala qindaa'aa ta'een hojjachuudha. Haala kamiinuu kan kaayyoo tokko wanta tokko irraa argachuuf ta'uu danda'a waa hojjachuu jechuudha.

Geejjiba kan jedhanaman namni tokko iddoodha gara iddootti socho'uudhaf yookan iddoo bira deemuudhaf kan itti fayyadamu yoo ta'u, konkolaatawwan garuu motora ammayyaa yookan nam-tolchee kan of keessa qaban kan iddoodha, gara iddootti socho'uudhaf nama tajaajilan jechudha.

Hawaasa jechuun jiraattota naannoo tokkoo kan namoota tokkummaadhaan ollaa isaanii wajjin jiraatan yookaan maatiin immoo kan namoota fira tokko sanyii yookiin hidda dhiigaa waliin qabanidha

Maashinoota kan jedhaman meeshaalee dadhabina dhala namaa salphisuu dhaaf yookaan dhalli namaa hojii tokko hojjechuu dhaaf annisaa fi humna baay'ee akka hin gaafanne haala salphaa ta'een akka hojjetuuf kan dhala namaa tajaajilan jechuu dha.

Barumsa jechuun beekumsa yookiin dandeettii ittiin rakkina tokko ittiin furuudhaaf beekumsa ogummaa waan tokko ittiin hojjachuudhaaf gahumsa kan namaaf kennudha. Barumsi bakka lamatti qoodama idilee fi al-idileedha. Idilee kan jedhamu mana barnootaa deemanii kan baratan jechuudha kan bu'uura irraa kaasanii haga yuunivarsiitii sadarkaa olaanaatti kan baratan barnoota idilee jedhama. Al-idilee kan jedhamu hawaasa keessa jiraatan keessatti dandeettii wanta tokko barachuu kan itti horannudha.

Manneen dhugaatii kan jedhaman dhugaatii lallaafaa ta'uu danda'a. Bishaan garaagaraa ta'uu danda'a dhugaatiiwwan alkoolii garaagaraa ta'uu danda'a kan itti qophaa'anii gurguraman jechuudha. Manni nyaataa immoo kan nyaanni keessa jirudha.

Faaya Kan jedhamu waantota calaqqisan garagaraas ta'uu danda'a. Kan miidhagina nama tokkoof ni dabala jedhamee yaadamu Kan qaama yookaan nafa ofiirratti kaawwatan jechuudha. Fakkeenyaaf warqee, meetii fi Kanneen kana fakkaatan.

Oduu kan jedhamu odeeffannoo wanta tokkoo yookiin taateewwan garaa garaa wanta ta'aa oole kan haala qinda'aa ta'een dhiyeessuu jechuudha. Ragaa qabatamaa ta'een; kan qindaa'een eenyu akka ta'e; eenyu akka waan sana godhe, akkamitti akka wantichi dalagame haala qindaa'a ta'een uummataaf dhiyeessuu jechuudha. Innis karaa miidiyaa hawwaasaatiin yeroo yerootti uummata biraan kan ga'amuu oduu jedhama.

Geejjiba kan jedhamu namoonni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti socho'uudhaaf kan itti tajaajilaman yoo ta'u, turizimii jechuun immoo daawwannaadhaan kan walqabatudha. Daawwannaa wantoota babbareedoo yookiin kan hambaalee seenaa garaa garaadha. Immigireeshinii kan jedhamu immoo godaansa yookiin iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti godaanuu jechuudha.

Kopheewwan kan jedhaman miilli yookaan luki namaa Akka hin miidhamneef yookiin dhiibbaan tokko Akka irra hin geenyeef kan miilarratti kaawwaman yoo ta'u kaayyoon isaanii inni guddaan miila namaa eeguuf

Dhugaatiiwwan kan jedhaman lallaafaa garaagaraa bishaan , dhugaatii alkoolii garaagaraa walumaa galatti wantoota dhangala'oo namni nyaataaf olitti kan namaaf barbaachisanidha. Dhangala'oon Kun yoo hin jiran ta'e dheebuuf namni saaxilamuu danda'a waan ta'eef argachuun barbaachisaadha

Elektroniksii kan jedhaman meeshaalee elektroniksii yookiin meeshaalee kanneen akka elektroniksii iddoo gurguramanii fi yoo isaan rakkinni tokko irra gahe iddoo itti suphaman jechuudha.

Uumama Kan jedhamu Kan namaan hin hojjetamnee Kan uumamaan argamu. Fakkeenyaaf qilleensa tahuu danda'a, bishaan tahuu danda'a, wantoota uumamaan naannootti argaman yoo tahuu. Naannoo jechuun ammoo iddoo jireenyaa Kan hawaasni tokko keessa jiraatu jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa kan jedhaman kan irratti barreeffamus ta'e, wantoota irratti barreessuu dhaaf nu gargaaranis ta'ee, wantoota bv arreessan halluu gara garaa kan barreeffama tokko haala qindaa'aa ta'een, itti barreessinee odeeffannoo tokko yookaan dhaamsa tokko dabarsuu dhaaf nuti itti gargaaramnu dha.

Faaya kan jedhaman, waantota claqqisoo garaagaraa ta'uu danda'u, miidhagina namootaaf ni dabala jedhamanii kan eegaman fakkeenyaaf kanneen akka warqii, meetii fi kanaa fi kan kana fakkaatan kan bareedinaaf namoonni ofirraa kaa'atan jechuudha.

Rifeensa Kan jedhamu waanta lakkoofsaan baay'ee ta'e gurraacha uumamaan buqqee dhiiraas ta'e dubartii buqqee namaa irratti Kan margu Yoo ta'u, sadarkaa isaan lammeessoo yookaan garuu bobaa, areeda dabalatee Kan qaama saalaa irraan biqilu jechuudha.

Rifeensa jechuun waanta qaama namaa irraan biqilu keessattuu buqqee mataa namaa irraan dhalootumaan kan biqiludha. Dabalataan immoo kanneen akka qaama saalaa irra jiran , bobaa fi iddoo golgaa kan namatti tolu rifeensa jedhama. Kan uumamumaan qaama namaa irratti biqilu gurraacha.

Kuduraalee kan jedhaman wantoota osoo hin nyaatamiin dura gosoota nyaataa yoo ta'an, erga nyaatamaniin boodaa kan biqiloota irraa argaman ta'uu ni danda'u. Osoo hin nyaatamiin dura kan abiddatti waadaman yookaan affeelamanidha. Muduraaleen garuu kan osoo abiddatti hin affeelamiin nyaataman kanneen akka burtukaanaa , loomii, maangoo fi kan kana fakkaatan

Faaya kan jedhamu bareedina yookaan akka bareedinaaf kan tajaajilu jechuudha faaya kan jedhamu. Fakkeenyaaf waanta akka amartii garaa garaa ta'uu danda'a, qubeellaa ta'uu danda'a, warqee irraa, kan akka meetiirraa waantota gara garaarraa kan hojjetaman bareedina naaf dabala yookaan calaqqee naaf dabala jedhee guddina naaf dabala jedhee namni tokko itti fayyadamu dubartiis ta'e dhiira kan fayyadaman faaya jenna.

Namni tokko anniisaa ittiin socho'u yookiin hojii tokko hojjachuuf anniisaa isa barbaachisa waan ta'eef, kan kuduraalees muduraalees ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa kan oomishaman kan anniisaa argachuudhaaf nu fayyadanidha.

Ogummaa kan jedhamu dandeettii kalaqaa yookiin hojii tokko irra deddeebiin hojjachuu irraan kan ka'e dandeettii dalagaa tokko sirriitti dalaguu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo kaleessa abboonni hojjachaa turan yookaan uummanni tokko hojjachaa turan Akka calaqqee aadaa , eenyummaatti fudhatanii akkaataa saniin jiraachuu yookiin wanta sana agarsiisuu jechuudha.

Beeksisa jechuun oomisha ta'ee waan haaraa bahe tokko uummanni baayyeen akka arguuf odeeffannoo gahaa waa'ee Oomisha sanaa uummataaf kennuun namoonni baayyeen itti fayyadamanii fi waanta isaan bitatan fi waan godhani

Faaya jechuun namoota warqee miidhagina dabala jedhamee kan yaadamudha. Isaan keessaa kan akka warqee, meeshaalee aadaa, wantoota garaagaraa kan miidhagina ni dabala jedhanii qaamarratti kan dabalaman Kan Akka warqee qubaa, qubeellaa kan mormatti kaawwatamu ta'uu danda'a

Namoota beekamoo yookaan hooggantoota beekamoo jechuun namoota kanaan dura bulchiinsa garaagaraa yookaan hooggansa uummata tajaajilaa turan, yeroo kanatti aangoo irra jiraachuu danda'u, dhiisuu danda'u hooggansa kan danda'u yookaan namoota bebbeekamoo yookaan namoota hojii gaarii kana dura hojjetan kan uummata tajaajiluu isaanii irratti yeroo baayyee fudhatamu beekamtii uummata irraa qaban namoota beekamoodha.

Daldala kan jedhamu dhaabbatuma akka hojiitti fudhatamee waa bituudhaaf gurguruudhaaf kan wal qabatu yoo ta'u gabaa jechuun walirraa bitanii karaa adeemsisuun ittiin gaggeeffamu jechuudha

Kuduraalee jechuun bilcheeffamanii haala salphaadhaan kan namni tokko waan goggogaa garaagaraa ittiin nyaachuudhaaf tajaajiludha. Fakkeenyaaf raafuu ta'uu danda'a , raafuu maramaa ta'uu danda'a . Muduraalee kan jedhamu immoo osoo hin bilcheeffamiin kan akkuma mukarraa biqileen kan fayyadamnudha fakkeenyaaf avokaadoo fa'a.

Qoricha aadaa kan jedhaman kan hospitaalaan wal qabatu osoo hin ta'iin namoonni bebbeekamoon biyya keessatti jaarsolii fi haadholiin yookiin dubartoonni umriin isaanii deemee naannoo keessatti mukkeewwaan baalota garaagaraa irraa kan hojjatan haala aadaatiin kan qophaa'u jechuudha.

Qoricha aadaa kan jedhaman biqiltuulee waantota uumama irraa namoonni Meeshaalee ammayyaa yookaan karaa ammayyaa ta'een osoo hin ta'iin namoonni karuma baratameen namoonni biqiltuulee waantota garaagaraa irraa namoonni yeroo baayyee jaarsoliin ta'uu danda'a, namoonni qopheessan jechuudha.

Oomishaalee suuparmaarketii kan jedhaman suuparmaarketii keessatti haala salphaadhaan argachuun kan dandahamu namni tokko akkuma barbaadetti kallattumaan iddoo biraa barbaaduu osoo hin taane kallattimaan dhaqee suuparmaarketii keessatti haala salphaadhaan argachuu kan danda'udha. Iddoo biraa osoo deemee barbaaduu kan osoo irraa hin eegamiin salphumatti kan argatudha.

Barumsa jechuun karaa yookiin daandii beekumsi ittiin argamu yoo ta'u, karaa idileetiinis ta'e al idileedhaan kan mana barnootaa daa'imummaa yookaan sadarkaa xinnaarraa kaasanii hamma Yuuniversitiitti kan jiru yoo ta'u, kan al idilee immoo karaa barnoonni itti argamu hawaasa keessa jiraannu keessatti dhawwaata dhawwaataan beekumsa argamudha.

Biqiltoota kan jedhaman marga xixinnoorraa kaasee hamma mukkeen gurguddootti wantoota magariisa biyyoo keessaa biqilan yookiin margan jechuudha. Isaanis baay'eedhaan magariisa biyyoo keessaas ta'uu danda'a, biqiltoota xixinnoo ta'uu danda'a, margee wantoota gurguddoo ta'uu danda'anidhaanis wantoota magariisa biyyoo keessaa margan jechuudha.

Jii'oogiraafiin haala teessuma lafaa kan qoratu yookaan kan ibsudha. Walumaa galatti naannoon tokko ni bareeda kan nama hawwatuu fi qilleensa qabbanaa'aa kan qabudha. Seenaa kan jedhamu immoo seenaawwan kanaan dura raawwataman kan darban kan qoratudha.

Faayaa kan jedhamu, Meeshaalee garaagaraa miidhaginaaf kan fayyadu, miidhagina ni dabala jedhamee kan yaadamu kan dhiironnis ta'ee dubartoonni kan miidhagina ofii dabaliidhaaf kan calaqqeewwan ofitti dabaluudhaan fakkeenyaaf warqee, meetii fi waan akkasii akkasii Meeshaalee garaagaraa hojjetame ofirratti kaa'amu yookaan uffachuu kanneen Kun maal jedhee yaadamaa bareedina dabalaa jedhama.

Nyaata jechuun namni jiraachuudhaaf namas ta'ee bineensonni garaagaraa biqiltoonnis kan itti fayyadaman yeroo baay'ee dhalli namaa karaa afaaniin kan fudhatu yookiin midhaan bilchaate karaa afaaniin kan fudhatu fi anniisaa nuuf kennuuf kan itti fayyadamnudha

Geejjiba kan jedhamu iddoo tokkoo gara iddoo biraatti deemuudhaaf kan tajaajilu yoo ta'u, turizimii kan jedhamu immoo daawwannaadhaan wal qabata wantoota miidhagoo hambaalee seenaa garaagaraa irratti gaggeeffamu jechuudha. Immiigireeshinii yookaan godaansa kan jedhamu iddoo tokko gadhiisanii iddoo biraa deemuu jechuudha

Asxaa jechuun faajjii yookiin mallattoo alaabaa irratti argamu kan ilaalcha yookaan sababa wantoota gara garaa bakka bu'uudhaan kan nama fayyadu jechuudha.

Beeksisa kan jedhamu uummanni akka itti fayyadamuuf waayee oomisha tokkoo odeeffannoo gahaa kennuu jechuudha. Kana jechuun oomishni haaraa ta'uu danda'a yookaan kan duraan jiru ta'uu danda'a. Barbaachisummaa oomisha sanii yookaan wanta inni dabaluudhaaf kan odeeffannoo gahaa uummata baay'eef kan kennu beeksisa jedhama.

Hawaasa jechuun jiraattota naannoo tokkoo yookaan gandas ta'uu danda'aa, aanaas ta'uu danda'aa, sadarkaa gara garaa tis haa ta'uu jiraattota naannoo tokkotti walitti qabamanii kan aadaa yookiin amantaa tokkos, kan gara garaas qabaachuu danda'uu iddoo tokko jiraatanu dha. Maatii jechuun hidda sanyii tokko irraa kan dhalatan yookaan hidda sanyii tokko kan qaban, kan waliif waa ta'an jechuu dha.

Oduu Kan jedhamu taateewwan yeroo tokko keessatti raawwatanis tahee Kan yeroo garaagaraa keessatti raawwataman haala qindaa'aa taheen karaa sooshal meediyaatiin kan hawaasaaf dhiyaatu jechuudha.

Meeshaalee adda addaa kan jedhaman meeshaalee qonnaa ta'uu danda'a, meeshaalee mana keessatti midhaan ittiin bilcheefatan ta'uu danda'a, meeshaalee waajjiralee keessatti itti fayyadaman ta'uu danda'a walumaagalatti meeshaalee garagaraa kan hawaasa hojii yookaan sa'aa namni tokko hojii tokko hojjechuudhaaf itti fudhatu kan salphisuudhaaf nama tajaajilu jechuudha.

Muuziqaa kan jedhamu sagalee kiilolee namoonni baasan bareechuudhaaf ta'uu danda'a. Sagalee gaarii kan onnee namatti horu, gammachuu namaaf kennu, meeshaalee garaagaraa waliin ta'aa kan dhiyaatu jechuudha.

Geejjibni wantoota iddoodhaa gara iddootti socho'u yookiin iddoorraa gara iddoo deemuuf nu gargaaru yoo ta'u turizimiin immoo wantoota daawwannaaf tolanii fi daawwannaan wal qabata. Immiigireeshiniin immoo biyya tokkorraa gara biraatti iddoo jijjiirrachuu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa ala bahuu

Hojii kan jedhamu namni jiraachuudhaaf tattaaffii taasisu yoo ta'u, innis karaa wantoota oomishaalee garaa garaa ittiin qopheeffatu yookaan waan ittiin jiraatu karaa dhalli namaa ittiin qopheeffatu jechuudha walumaagalatti hojiin.

Hawaasa kan jedhamu jiraattota naannoo tokkoo yookaan biyya tokko keessaa jiraatan yoo ta'an; Maatii kan jedhamu immoo namoota hiddi sanyii isaanii tokko ta'e yookaan kan fira waliif ta'an jechuu dha.

Hawaasa kan jedhaman jiraattota naannoo tokko jiraatan yookaan ollaa tokko ta'uu danda'a kan Ganda tokko keessa aanaa tokko keessas ta'uu danda'a jiraattota naannoo tokko keessa jiraatan yoo ta'an, maatiin immoo jiraattota naannoo tokko keessa jiraatan ta'ee iddoo garaagaraa firooma yookiin sanyummaa waliif qaban jechuudha.

Maashinoonni walumaa galatti kan hojii namaa salphisuudhaaf kan namni itti tajaajilamudha. Namni hojiisaa humna baay'ee Akka itti hin fudhannee fi yeroo baay'ee itti hin fudhanneef kan yeroo baay'ee wantoota salphisuudhaaf nama gargaarudha. Fakkeenyaaf maashinoota qonnarratti fayyadan kombaayinara, tiraaktara fudhachuu dandeenya geejjiba fudhachuu dandeenya iddoo tokkoo gara biraatti deemuuf kan nu gargaaruda.

Meeshaalee miidhaginaa kan jedhaman miidhagina kan dabalu yookaan miidhagina uumamaan Rabbiin namaaf kenne kan eegsisuu dhaaf yookaan akka eeggannuuf kan nu tajaajilan yoo ta'u, isaanis gosoota baay'ee tu jira. Garuu kaayyoo isaa inni guddaan maalidhaa? bareedina uumamaa eeggachuu dhaaf kan namni itti tajaajiilamu dha.

Tajaajila bu'uuraa kan jennu bu'uuraan dirqama namootaaf kan barbaachisan dirqama mootummaan gochuun eegamudha. Fakkeenyaaf kanneen akka bishaan dhugaatii fa'aa ta'uu danda'a. Kanneen akka buufataalee fayyaa, hospitaalaa, daandiiwwan garaagaraa gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo iddoo meeshaaleen garaagaraa itti gurguramanidha.

Geejjiba jechuun Kan aadaas tahe Kan ammayyaas namni tokko iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uudhaaf yookaan bakka tokkoo gara bakka biraa deemuudhaaf kan itti gargaaramuudha. Konkolaataawwan Kan jedhamu ammoo mootorotaa fi waantoota garagaraa Kan of keessaa qaban Kan beenzila fayyadamaniifi karaa ammayyaa taheen Kan qophaa'aniidha.

Alaabaa kan jedhamu mallattoo uummata tokkoo yookiin biyya tokko kan bakka bu'u yoo ta'u, asxaa kan jedhamu immoo faajjii alaabaa irratti kan argamus ta'ee alaabaa malees kan argamu faajjii dhaabbata tokko yookiin faajjii tokko ibsuudhaaf kan tajaajiludha.

Ogummaa jechuun dandeettii kalaqaa waan tokkoo yookaan dandeettii waanna tokko sirriitti hojjechuu, hojii tokko hojjechuu yoo ta'u aadaa jechuun immoo duudhaa fi barteewwan kanaan dura hawaasni tokko ittiin jiraataa ture kan ammas dhaloonni itti fufsiisee ittiin jiraatu calaqqee aadaa fi eenyummaa saba tokkooti.

Oomishaalee suupparmaarkeetii kan jedhaman suupparmaarkeetii keessatti qophaa'an haala salphaadhaan argamuu kan danda'anidha. Fakkeenyaaf wantoota it too garaagaraa ittiin hojjachuudhaaf gargaaran daa'imman itti fayyadamanii fi wantoota garaagaraa of keessaa qabudha

Muduraalee kan jennuun osoo hin nyaatamiin dura kan abiddatti waadaman yookaan immoo abiddaan bilcheeffamiin nyaataman fakkeenyaaf raafuu ta'uu danda'a tilmaamii ta'uu danda'a

Mana jechuun kan jalatti boqochuu yookaan akka dahootti itti fayyadamnu yoo ta'u, kan dhala namaatii fi hojii garaagaraa keessatti hojjachuudhaaf akkuma waliin galaatti kan fayyadudha. Mana jireenyaa garuu akka mana ofiitti keessa jiraachuudhaaf fayyadan yommuu ta'an, jireenya qofaaf kan nu tajaajilanidha .

Qonna kan jedhamu akkuma beekamu lafa qotiisaan kan wal qabatu yookiin fuduraalee fi muduraalee wantoota garaagaraa oomishuu irratti kan hundaa'u yoo ta'u, kan of keessatti qabatu garuu loom horsiisuu fi kanniisa kan damma qopheessu kanniisa gaaguraa fa'aatiin wal qabata.

Geejjiba kan jedhaman iddoo tokkoo iddoo tokkotti deemuudhaaf kan itti tajaajilamnu yoo ta'u, turizimii kan jennu hambaalee seenaa ta'uu danda'a . Iddoowwan garaagaraa kanneen akka bashannanaaf ta'uu danda'an kan deemnee daawwannu jechuudha. Immiigireeshinii kan jedhamu immoo godaansa iddoo tokkoo gara biraatti taasifamu jechuudha

Biqiltoota kan jedhaman kan biyyoo keessaa ol margan yoo ta'an isaanis wantoota marga irraa kaasee, marga xixinnaa dhaa kaasee hamma mukkeen gurguddaa bineensonni gara garaa keessatti boqotanii ti.

Oduu kan jedhamu odeeffannoo waa'ee tokkoo yookaan taatee waa'een tokko akkamitti akka gaggeeffamee fi maal akka ta'e akkamitti waanti sun raawwatame kan haala qindaa'een dhiheessu jechuudha.

Kuduraa kan jedhamu wantoota nyaata garaagaraa mi'eessuu ta'uu danda'a haala salphaadhaan bilcheessanii kan itti fayyadaman kanneen akka raafuu, kaarotii fi wantoota akkasii muduraaleen immoo wantoota osoo hin bilcheeffamiin nyaataman kan akka muuzii, avokaadoo fa'adha.

Amantaa jechuun ilaalcha hawaasni tokko ni ta'a jedhee fudhatudha. Walumaa galatti wanti sun ta'uus dhiisuus danda'a. Namni tokko dhuunfaa yookiin mataa isaatiin keessattuu yeroo baay'ee waaqaan walqabata. Uumaan akkasii kan nu baasu rakkoo jalaa kan nu baasuu fi haala jiru kan fudhatanidha.

Kitaabota kan jedhamu haala qindaa'aa ta'een, gulaaltota gahaa ta'een kan qindaa'ee barreeffamee, fuulota baayyee kan qabu, barnootaaf illee kan tajaajilu walumaa galatti barreeffamee gulaalamee kan kaampaaniidhaan maxxanfamu ta'u, matseetii jechuun barreeffama xixinnoo dhaabbanni tokko namoota dhuunfaas ta'ee garee kan baasan bifa odeeffannoo kennuun, gaazexaa kan jennuun immoo odeeffannoo tokko waa'ee odeeffannoo tokkoo haala guutuu ta'een kan ibsuu jechuudha.

Ogummaa kan jedhamu hojii tokko irra deddeebi'uun hojjachuudhaan kan argamu dandeettii yookaan kalaqa dandeettii hojii tokkoo sirriitti hojjachuu jechuudha. Aadaa kan jennu immoo bartee kanaan dura abbootii haadhotiin itti fayyadamaa turan calaqqee ofiitti fudhatee itti tajaajilamudha

Faaya kan jedhaman wantoota uumamaanis ta'ee nam-tolcheen kan argaman bareedina koo ni dabala jedhanii namoonni itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf kan akka warqee ta'uu danda'a meetii ta'uu danda'a yoo wanta sana hojjatan narraa bareeda yookaan bareedina koo dabala jedhanii bitatanii itti fayyadamanidha

Ispportii jechuun sochii qaamaa kaayyoodhaan dalagamu jechuudha. Innis bashannanaaf ta'uu danda'a. Fayyummaa qaamaa eeggachuudhaaf ta'uu danda'a akkasumas dorgommiidhaaf ta'uu danda'a. Walumaa galatti sochii qaamaa kaayyoodhaan hojjatamuu jechuudha.

Geejjiba kan jedhamu iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti kan ammayyaas ta'ee kan aadaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti kan tajaajilu yoo ta'u, konkolaataawwan ammookan motora garaagaraa kan of keessaa qabu iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti deemuuf kan nu gargaarudha.

Faayaa kan jedhaman wantoota nam-tolchees ta'e uumamaan jiran, bareedina kan qaban, kan arguu dhaaf ija namaa harkisan yoo ta'an, isaanis kanneen akka Warqee, Meetii fi kan kana fakkaatan of keessatti qaba.

Kuduraalee kan jedhaman waantota nyaataman yoo ta'an isaanis jalqaba osoo hin nyaatamiin dura abiddatti affeelamanii yookaan waadamanii kan nyaataman yoo ta'an fakkeenyaaf kanneen akka raafuu fi kan kana fakkaatan yoo ta'an muduraalee kan jedhaman immoo wantoota osoo hin waadamiin nyaatamanidha kan akka muuzii, maangoo fi kan kana fakkaatan.

Bineensa manaa kan jedhaman kan namatti madaqanii dhala namaa wajjin jiraatan yoo ta'u, isaanis fakkeenyaaf harree, loon, akkasumas lukkuu fi kan kana fakkaatanidha. Bineensota alaa gaafa jedhaman immoo osoo dhala namatti hin madaqiin bosona yookiin paarkiiwwan garaagaraa keessa jiraatan jechuudha.

Faaya kan jedhaman wantoota miidhagoo akkasumas ofii qofaaf osoo hin taane namoota biroofis bareedina ni dabala kan jedhamanii yaadaman qaama ofiirratti kaawwachuu, mana ofii kaawwachuu fi walumaa galatti wantoota calaqqisoo kan akka warqee fi meetii adda addaa fayyadamuudhaan miidhagina wantootaa dabaluun ni danda'ama.

Geejjiba kan jedhamu iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemuuf kan tajaajilu yoo ta'u, turizimii jechuun iddoo tokko deemanii bashannanaaf ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiif iddoo tokko deemanii daawwachuu jechuudha. Immiigireeshiniin immoo godaansa biyya tokkoo gara biraatti taasifamudha

Faaya jechuun wantoota kan calaqqisan ta'uu danda'a kan bareedina ni dabala jedhamee yaadamu ta'uu ni danda'a. Wantoota kanaan dura aadaadhaan wal qabatee safuudhaan wal qabatee namoonni naannoo tokkoo na bareechuu danda'a jedhee kan fayyadamudha. Kanneen akka qubeellaa, kan mormatti kaawwatamu ta'uu danda'a

Barumsa kan jedhamu madda yookaan iddoo beekumsa tokko argachuudhaaf keessattuu dhala namaatiif kan madda beekumsaa ta'edha. Barumsi karaa lamaan argama. Idilee yookaan al-idielee ta'uu danda'a. Karaa idlee kan jedhamu karaa mana barnootaa sadarkaa xiqqaa kaasee hamma yuunivarsiitiitti kan cehu barumsa idilee jedhama. Barumsa kan al-idilee kan jedhamu immoo kan hawaasa keessatti baratamudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii kan jedhamu suupparmaarkeetii keessatti qophaa'anii yookiin suupparmaarkeetichaan bitamaniis ta'uu danda'a haala salphaadhaan argachuudhaaf kan qophaa'an suupparmaarkeetii sana keessatti kan meeshaaleen adda addaa achitti kaa'aman jechuudha.

Biqiltoota jechuun kan dacheen kuni biqilchitu dha. Fakkeenyaaf margeewwan, mukkeewwan gara garaa kan dachee keessaa ol biqilan, namootas ni gargaaruu kan namoonnis ta'e, bineeldonni lubbuu dhaan jiraatan kan jalatti boqochuu dhaaf, kan isaan dheedhanii yookaan kan nyaatanii kan ittiin jiraatan kun 'Biqiltoota' jedhamu. Kan dachee keessaa asii ol biqilan jechuu dha, kan margan, mukeewwan.

Hojii jechuun sochii yookaan dalagaa namni jiraachuu dhaaf hojjetan, dalagani dha. Kana jechuun maal jechuu dha? Namni tokko maallaqas ta'e, danda'aa nyaataaf dhugaatii wanta isaaf barbaachisu argachuu dhaaf, wanta hojjeteeen yookaan dalagateen kan ittiin jiraatu hojii jedhama.

Faashiniin uffannaa ta'uu danda'a. Wanta yeroo tokko keessatti beekamaa ta'ee fi namoonni baay'een akka waan haaraatti itti tajaajilaman jechuudha. Namoonni kun gammachuu akka waan kennuufiitti fayaydamu

Ji'oogiraafii jechuun haala ol ka'iinsa lafaa yookiin gad bu'iinsa fi kan haala teessuma lafaatiin wal qabate kan ibsu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo waantota kanaan dura hojjetaman kan kaleessaa fi achiin dura hojjetaman kan lafa kaa'u sababni isaa dhaloonni dhufu barnoota akka irraa argatuuf.

Dhugaatiiwwan kan jedhaman uumamaanis ta'e nam-tolchee dhaan wantoora dhangalla'oo namoonni ta'e uummanni fayyadamu jechuu dha. Fakkeenyaaf dhugaatiiwwan gosa lamatu jira. Dhugaatii alkoolii qabanii fi alkoolii hin qabne. Kan alkoolii hin qabne fakkeenyaaf Bishaan ta'uu danda'aa, cuunfaa gara garaa ta'uu danda'a. Kan alkoolii of keessaa qaban ammoo Farsoowwan gara garaa, Daadhii, Araqee fi kan kana fakkaatan dhugaatiiwwan jedhamu.

Asxaan yookaan faajjiin mallattoo Saba tokkoo yookiin biyya tokkoo ta'uu danda'a. Kan kanaan dura jiraatan mallattoo keenya jedhanii kan itti fayyadamaa turan dhaloonni haaraanis isuma itti fufsiisanii kan fayyadaman mallattoo Saba tokkoo ibsuuf kan gargaarudha

Meeshaalee addaa addaa jechuun kan dhala namaas ta'ee wantoonni gara garaa itti fayyadamuu danda'u keessattuu dhala namaatu itti fayyadama baay'inaan. Meeshaalee kan hojii ofii yookaan hojii hojjetu tokko ittiin akka hojiin sun salphatuuf kan namni itti tajaajilamu dha. Fakkeenyaaf meeshaalee qonnaa ta'uu danda'aa, meeshaalee mana keessatti kan nyaata ittiin bilcheessan ta'uu danda'aa, kan iddoo hirribaa tiif itti rajaajilaman ta'uu danda'aa fi kanaafii kan kana fakkaatan dha.

Muuziqaa kan jedhamu sagaleewwan adda addaa altokkotti walitti makuudhaan kan hojjetamu, walaloo fi yeedaloodhaan deeggaramee sagalee bareedaa kan kennu yoo ta'u, bohaartii fi bashannansiisuu sammuu namaa bashannansiisuudhaaf kan nama gargaaruu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo uummanni baayyinaan itti argamu, ta'ee kan namaan hojjetamu. Yeroo baayyee namoonni haara galfiif kan deemu jechuudha. Kan namaan hojjetame fakkeenyaaf kanneen akka paarkiiwwanii, bashannana ta'uu danda'a. Kan uumamaa immoo gaarreen garaagaraa Iddoo bashannanaaf qophaa'an bashannanaaf yookaan haara galfiif namoonni itti tajaajilamanidha.

Miidiyaalee hawaasaa kan jedhaman, namni kamiyyuu ta'ee odeeffannoo gahaa, kan odeeffannoo garaagaraa kan hawaasaaf kennuu danda'u, fakkeenyaaf toora feesbuukii, tiktookii , instaagiraamii yeroo ammaa kana tajaajilaa jiran kan bilbila keenyaan itti fayyadamuu dandeenyu, odeeffannoo harkaa qabnu ta'ee, argachuuf bashannanaaf kan nu tajaajilu miidiyaalee hawaasaa jedhamu.

Meeshaaleen miidhaginaa kan miidhagina keenya ittiin fooyyessuudhaaf kan nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf kanneen akka fuullee, filaa mataa fi kan kana fakkaatanidha.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensota namatti madaqanii nama wajjin jiraatan fakkeenyaaf kan akka harree, saree fi loon, farda, gaangee jedhaman Kun bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa jechuun bineensota namatti osoo hin madaqiin bosona yookiin paarkiiwwan keessa jiraatanidha.

Rifeensa kan jedhamu, dhiirotas ta'ee dubartoota irratti mul'atu, waanta gurraacha buqqee mataa irratti uumamaan biqilu yoo ta'u, dabalataan garuu sadarkaa saal-lammeessoo yeroo gahan kan qaama saalaa dabalatee yookaan bobaa dabalatee iddoo garaagaraa irratti kan biqiludha. Walumaa galatti rifeensi maalidha, waanta gurraacha qaama namaa irratti biqiludha.

Kitaabotni barreeffama dheeraa kan yeroo fudhatu kan fuulota baay'ee qabaatu kan barnootaaf yookiin namoonni dhuunfaa maxxansiisan , matseetii kan jedhamu immoo barreeffama xixiqqoo kan namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen garaagaraa haala yeroo ilaalchisuun wantoota barreessanii gadhiisanidha. Gaazexaawwan immoo kan odeeffannoo dabarsuudhaaf nu tajaajilanidha

Geejjiba kan jedhamu iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti socho'uu dhaaf kan nama tajaajilu, dhala namaa kan ta'ee kam iyyuu kan tajaajilu 'Geejjiba'jedhama. Fakkeenyaaf geejjiba aadaas ta'e kan ammayyaa ksnneen akka gaangee fi kan ammayyaa kanneen akka konkolaataawwan. Turiizimiin jechuun ammoo daawwannaa jechuu dha. Daawwanna daawwatamu sana irraa galiin kan argamu jechuu dha. Immigireeshinii jechuun iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo deemuu dhaan daawwannaaf ta'uu danda'aa, hojiidhaaf ta'uu danda'aa gara biyya tokkoo deemuu jechuu dha.

Meeshaalee manaa kan jedhaman Meeshaalee mana keessatti itti fayyadamuudhaaf namoonni kan bitatan yookaan qopheeffatanidha. Isaanis Meeshaalee nyaata ittiin bilcheeffatan ta'uu danda'a, kan irra taa'an, kan bishaan ittiin dhuguu danda'an ta'uu danda'a. Waajiraalee Waajiraalee kan jedhamu immoo mana keessatti osoo hin taane, waajiraaf kan qophaa'an hojii garaagaraatiif waajira keessatti kan qophaa'anidha.

Ogummaa jechuun dandeettii waan tokko sirriitti hojjechuu jechuudha. Yeroo baayyee hojjechuu irraan kan ka'e waanta hojjetamu irratti dandeettii gahaa qabaachuu jechuudha. Aadaa jechuun ibsituu uummata tokkooti afaan of keessaa qabaachuu danda'aa, bakkeewwan garaagaraa uummanni argachuu danda'an ibsituu eenyummaa uummata tokkooti. Aadaan mallattoo calaqqee aadaa jechuun kan

Aasxaa kan jedhamu faajjii yookaan mallattoo ilaakchaa fi wantoota gara garaa kan bakka bu'u yoo ta’u, yeroo baay'ee kan irratti argamu alaabaa gidduu yookaa alaabaa wayii irratti kan argamu yoo ta’u innis faajjii yookaan ibsituu wanna tokkooti yookaannwaan tokko qabatee ibsituu kaayyoo tokkoof achirratti kan argamu.

Siyaasa jechuun karaa yookaan akkaataa hawaasni biyya tokko, naannoo tokkoo fi ilaalcha gosa tokkoo qaban, murtee ofii ittiin murteeffatan jechuudha yookaan immoo murtee yookaan murtee tokko irra akkaataa hawaasa tokko irra gahu jechuudha.

Dhugaatiiwwan kan namni tokkoo ofitti fayyadamuudhaan, dhangala'oo namni tokko nyaataan duras ta'ee nyaataan isaan booda kan fayyadamanidha. Dhugaatiin kunis alkoolii kan of keessaa qabuu fi kan alkoolii of keessaa hin qabne jedhamuun ramadaman kan of keessaa hin qabne fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a, juusiiwwan ta'uu danda'a, cuunfaa garaagaraa ta'uu danda'a, warreen alkoolii qaban immoo araqee, daadhii kan kana fakkaatanidha.

Seera kabachiisuu jechuun yeroo baay'ee kan irratti hundaa'u namoonni seera kabachiisuudhaaf qophaa'an fakkeenyaaf poolisii ta'uu danda'a, milishaa ta'uu danda'a ittiin bulmaanni biyya tokkoo akka hin cabne kan eegan jechuudha. Namoonni dhuunfaas ta'uu danda'a. Seera jechuun ittiin bulmaata biyya tokkoo yoo ta'u, ittiin bulmaatni sun akka hin cabne kan taasisudha.

Amantaa jechuun ilaalchi kun na baasa yookaan wanti kun ana baasa jedhanii kan itti amanamu dha. Wanta tokko wanti hin taanes ta'uu danda'aa, kan ta'us ta'uu danda'aa wanti kun naaf ta'aa, wanni kun wanta jiraatu jedhamee kan amananu dha. Osoo ijaan hin argin, harkaan osoo hin qaqqabin ofiikee salphaatti wanni kun ni ta'aa jedhanii ofii mataa ofiitiin amanuu jechuu dha.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun namoota kana dura hooggansa irratti yeroo isaanii dabarsanii fi jaalatamummaa uummata biraa qaban kan beekamtii guddaa kan karaa hoggansaa tajaajila uummata irratti argatan yeroo isaanii dabarsan yeroo isaanii.

Tajaajila Bu'uuraa kan jedhaman bu'uuraan yookaan mootummaa dhaan kan uummataaf bu'uurumaan kan barbaachisu, wantoota bu'uuraan bsrbaachisan irratti hojjechuu jechuu dha. Isaanis fakkeenyaaf Manneen barnootaa ta'uu danda'aa tajaajila bu'uuraaf kan akkasii, kan Hoospitaala ta'uu danda'aa, kan akka tajaajila hawaasaa garaa garaa ta'uu danda'aa, daandiiwwan gara garaa ta'uu danda'aa, isaanis tajaajila bu'uuraa jedhamu.

Kitaabota kan jedhamu gulaaltota gahaa fi fuula baay'ee yeroo fudhachuudhaan kan qophaa'u yoo ta'u , matseetii kan jedhamu dhaabbanni tokko yookaan namoonni dhuunfaas ta'uu danda'a kan odeeffannoo tokko kennuudhaaf kan maxxansan jechuudha. Gaazexaawwan kan jedhaman ammoo odeeffannoo waayee tokkoo kan ibsu kan taatee akkam akka ta'e ibsudha .